eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah Coumba Ba a salminama a juurama a weltanama moƴƴere Allah a weltanama eyyi sokhna Houraye Aw ko jibinaɗo le 12/12/96 eyyi * république :ra islamique diwan gorgol wadde mi andi ɗo e Wourossogui

salamale kum bandiraɓe hettirgol radio Timtimol komino madame Camara biyeteɗo Mariame Diallo liggotomi ko AVSF nndenmi ko fate genre woni responsable les genres hande noon ko weltare fewde hande tawtirade émission o Coumba Ba fate entreprenariat féminin so wiyama entreprenariat féminin mi sikku ko hunde nde gandanɗa wande fayida

eyyi sokhna Coumba Ba debbo tan wawi jogade gollal par :ra ce que debbo jeeyi galle debbo famille gorko a finat tan yaaha arta * debbo so yeehi ha woni debbo ko galle kanko jeeyi kanko jeeyi ɓesguji e famille ji e foof hay so noon o won e galle he o jibinani min cikkanmi so debbo o machallah ligguima entreprise mum ne yaade gorko o o foti tinde famille o tinna ɓesgugu tiina pourquoi pas so gorko soodi cahier cooda cahier so soodi sac maaro cooda sac maaro soodi bidon nebam so lewru maayi gadda moitié o adda moitié walla an ɓuura wadde walla kanko so ala an mbaɗa haydara bonnata en tout cas debbo kam debbo tan foti jeeyde jeytande de aɗa foti jabde jogoɗa toute les moyens nécessaire ɓesguma en fourniture ñamdu mum e hardu mum par ce que ɗo woni to oɗo adduno la parité parité ko noon tan wonata ɓayde yimɓe woni to yaltirde * to banggal jeyugu debbo e gorko wiide ne poota ne poota debbo e gorko potta ha ila yawmin dinne mais koto ɗum fotata koto banggue liggueyaji to kono golleɗe e balleɗe ko debbo waɗi fo gorko ne hani wadde so soodi ration sood ration * ɗo ene koyemen en ji en ji ko rewɓe tan joguiɗo galleji hande jogui dépense jogui foof Allah huɓɓi ɗumen ha kuɓɓi ha kuɓɓi ha kuɓɓi ha lewlewti par ce que sa dañi a ñamminani jinnaɗo ma a ñamminani ɓesguma a ñamminani famille ma walla a dañi a rendani e mabɓe holmo ndendata holfo mo ndendata e aduna gartiren hakkillaji men won dañoɓe mbiyata kañum en ko dañi foof guddita mbaɗo compte bloqué kaɗa yummiraɗo kaɗa baabiraɗo walla dokkoya huɗuɓe huuya huuya en tawa nana acci yumma galle ñaamani bamma ñaamani ɓesguma ñaamani ala min de conseil mo jeymi ɓuuɗu ngu dañmi ko min e mabɓe peccata walla mi ƴetta mi hokkaɓe mi jooɗo kadi ko on conseil tottanmi kala debbo ɓuuɗu mo dañɗa addu pecca e jinnaɓe ma mbaɗa e galleji he ñamda e mabɓe daña baraji sa waasi ɓe tinanma kono dañalma min ganda baasal ma holko min gandata hen haydara ene wodi hen yimɓe ko noon mbayata tan no guertoɗe e nde galleji ni sooɓe dañi ko woɓɓe ɓe kewi tottude gartiron hakkillaji mon

ko fate entreprenariat féminin so wiyama entreprenariat féminin mi sikku ko hunde nde gandaɗa wadde fayida ganduɗa minen AVSF ligguidtoɗo e projet mbiyeteɗo ngaalu rewɓe ngaalu rewɓe so wiyama ngaalu rewɓe ganda ko firti ngaalu rewɓe ɓe ha mbawa wattude e activité mum ha goona entrepreneur uji ha mbaɗa entreprenariat féminin sa yi neɗɗo wiyama entreprnariat féminin firti jogotoɗa ko entreprise tokoso jaaha ha mbawa wadde employé des gens ganda aɗa yooɓa ɗumen ko ɗum dal ɓuurmi famdeko woni entreprenariat féminin c' est surtout projet ngaalu rewɓe gonɗo e diwan commune Ogo e Nabadji oɗo saaha ko hen min toon min ɓuuri hettude kadi projet o noon woni koye département de Matam commune Matam mais département o waɗi dal commune aji ɗiɗi ɓuura hen liggadede woni Ogo et Nabadji joni noon ko noon dal min ɓuuri hen gollade surtout entreprenariat féminin oɗo saaha projet ngaalu rewɓe suuɓima rewɓe gandanɗa jeehi ha puɗɗi janggude goppi par ce que debbo kam so wallama ha <hesitation> dañi entreprise mum debbo so heblama ha dañi formation professionnel :frane wawi wallude ɗum ha waɗa mettre en place entreprise mum kadi so dañi artirata koye ɓesguji dakhte projet ji kewɗi ene jiiɗi hokkude doole rewɓe mbawa hen liggade ligguey mo ganduɗa ene mbawi hen nafde koye

eyyi Coumba Ba caɗele kam ɗe ɓuurmi yiide tan mi * ko joguimi hasidagal e nder koyemen rewɓe en général sooɓe gondi ɗo e entreprise goto * gasata probléme gasata taw noon komi ponnoɗo fijjude ɓe jalda ɓe jiida yumma e baaba * mais hande même si ko formation baddata e joomum en tan a yiiyat hen ka famata conseil ammi yimɓeɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe neɗɗo ñamata kowona kowoni coome présentateur du service en restauration ne wodi ɗo dans la région de Matam so wona so Houraye Aw waɗi gagné match goto taw kamɓe gagnotono ñande fo de lawol gotol Houraye Aw waɗi gagné ne jaraniɓe yaade ɓunndu ɓe cippiroya Houraye nawata ko arsugue mum an nawata ko arsugue ma goɗɗo nawa arsugue mum pourquoi Houraye gagnima oɗo match tan leydi e asaman il faut ndenda Houraye fotani gagande hassidigal ene hewi yo yimɓe gartir kala koyemumen hakkillaji mumen neɗɗo dañata ñamata kowona arsugue kadi neɗɗo wawa ar kusnen eyyi on probléme kam mi yiiɗum dans les entreprises ɗi gonmi eɓe gondumi génération eɓe liggodtomi eɓe jiidumi ɓe dendumi mecce c' est dire en restauration ɗum tagui Coumba Ba darde debbo hande e wonde e métier mo jarunomi restauration ene jaari * service métier ɓuurɗo musde e métier ji restauration métier * sone wodi métier mo ganddata présente a yimɓeɓe ɓe mbima min somi welama mi wiya ko defɗako welani aɗa andi hayso ko galle ma sa defani joom galle ma hay so metti assume tes responsabilités <noise> * kadi ɗum fusat ɓeerde ma nde ha yaaha ha neɗɗo huccita eme ƴatto yumma walla bamma an a darata saabu ko ligguey ma darɗa kadi yimɓeɓe saahaji a heeɓi tes diplomes aɗa wawi wonde comme no Hourye Aw en mbaɗi ni jogoɗa entreprise ma ƴetta ta famille ƴetta wodɓe rewɓe nanɗo ko tampuɓe yidɓe ƴettede ya ceux qui peuvent géré la cuisine y a d' autres qui vont faire de service e d' autres comme plongeurs e wodɓeɓe pour nettoiement e goɗɗum e goɗɗum donc <hesitation> pourqoui pas hono Houraye en ni kewani reɓeɓe daaro daado fodɓe wadde formation mbaɗa fodɓe waɗe renforcement de capacité mbaɗa entreprise aji guddite joguiɓe kalisaji leelne banque uji jaltina mbaɗa financement des * jaltina o adda * mawɗi mbaɗen e Wourossogui sokhna Houraye Aw par exemple so Allah newna niɗum ha yiiɗi so yiiɗi yettade to yiiɗi yettade ɗo yettima ɗon yiiɗi ko wattude dawnude deux cent pourcent walla cent pour cent pourquoi pas par ce que sa watti * grand hôtel ma goɗɗum e goɗɗum ko avantage wuuro me ko avantage leydi ndi ko avantage famille o gaccen hassidagu gonɗi e ɓeerɗe ɗi gaccen jaaɗo ha wi ene ngabba fo tulñinenen ɗumen gaccen neɗɗo ene ñama e fa ene ñama e fawru kono ene yiiɗi yodu suum sodu suumi adañata hen ko jiɗɗa dañde ko longguere ma to nokkanno ɗa hayta ɗum tan hande tampini Foutankoɓe guitten hasidagal gaccen jaaɗo ha ngabbi deuxiéme trosiéme escalier walla étage gartiren mo ha * gaccen ɗum gaccen ɗum ɓeerɗe bonɗeɗe gaccen fijirde e jaleɗeɗe yesso neɗɗo sa runtima kala ɗum ko booni gaccen cehilagal par exemple tawko cehilagal tan oɗo oɗon gondi tan omo daña ema tan walla omo woni aɗa woni waɗi jumri ema omo juro ema wonko keeɓata e makko gonoon sehilaɓe so natti dañde haydara <crosstalk> beddoɗamo ɗum foof rewɓe ete ko hewi hen la majeur partie c' est les femmes

eyyi Coumba Ba mi heeɗima namdal ngal dakh debbo ne foti gollade ha artira e ɓesgu mum eyyi aɗa andi minen koɗon kayi ko hunde wadde fayida ko kalɗoko e formation aji min jangguintaɓe surtout min mbiɓe ko fate genre par ce que so wiyama genre wona tan wadde feere ha usta gollal gorko e nder galle genre hewɓe ne donka ɗum famde cikka ɗum ko waɗi hen ko debbo poɗɗa tan ko gorko ma ko wima foof mbiya gorko e debbo pooti yimɓene gandi kam gorko e debbo mbawa fodde kadi an debbo o aɗa heble ha ganda kala ko mbadɗa décision ngji ɗi mbatta e nder galle ma aɗa foti yewtidde e joom galle ma debbo aussi yo andu kañumne ko debbo yo andu ko gorko mum ardi ɗum gorko mun wawi ɗum wallude dakhte ko ɓuuri hewde woni base ko mbawɗa yiide e affaire <hesitation> wallude joomum ha waɗa entreprise mum daaro ko communication e nder galleji ɗi sikku question ma oɗon ko baɗɗo fayida dakhte madame Camara kaldowo e moon o kañumne ko debbo galle ko liggotiɗo kono noon ne andi ko woni goto foof ko ko poɗɗa wadde koye e gallema ko en tant que debbo a waɗat ɗum ha timma ko poɗɗa wadde ko kadi entreprise ma kadi en tant que debbo a waɗat ɗum ha timma dakhte sa wone galle en ji galleji men Fouta ɗi ko galleji jajƴi aɗa wonde ƴekiraɓe aɗa wonde peceraɓe aɗa wonday foof e nder galle kala ko jogorɗa wadde gollal ma communication woni la base a waddat communiqué mo liggodtoɗaɓe par ce que hande debbo so wiyama ene cuuɓe ene hokke doole ene hokke force pour wawde wadde mettre en place entreprise mum il faut ko yaaha notoyo batuji te kadi saɗa notoyo batuji il faut que joom galle ma accord par ce que projet araniɗo walludema ha mbaɗa mettre en place entreprise tawa noon gorko ma haydara ala ko andi hen ko jaahata ko gartata par ce que projet ji ɗi arani ɗo pour addude caɗele nder galleji ɗi addi ko wallude worɓeɓe ha balla rewɓeɓe ha mbawa yettade to mbawi ɗon yettade ɗum taki an debbo woni foddema e nder galle ma a waɗat ɗum ha timma mo gonduɗa e nder galleji a yewtidat e mumen ganda an ko jahata eko gartata dakhte gartam ɗam so ari ko onoon foof dendata ça fait joni genre et développement sa yi kadi ne haale entreprenariat féminin e fate genre <hesitation> joomum ne foti andude holko woni hen gollal mum par ce que so wonti an aɗa liggo a yeehi galle hakkille ma deƴani walla a dañi caɗele e e dewgal ma adantuma tan ko probléme dakhte entreprise ma wawa hen yaade wawa yaade no no jiiɗirɗani ça fait joni a ɓeydanama doole a hokkama financement jiɗɗa an ko ya wawan hoorema gorko so addi buuɗi jooyi mum annene gadda buuɗi joyyi ma galle ɓeydo welde ko ɗum woni fandare projet ji ɗum woni ko on debbo kadi oto jooɗo tan saaha foof aɗa daña caɗele jiiɗa wadde tes besoin de base walla sodde ordonnance uji sukaɓe ma walla fourniture scolaire ma tawa foof padata koye gorko ma gorko aussi saaha tawa ne jogui sabunde mum *btampinde ɗum wawata wadde ɗiɗon foof ɗum tahi noon projet ji ɗi joni yimɓeɓe ene ene kerjine pour yo mbattu hen hakkillaji hande debbo so dañi ligguey mum ma nafɗum ma wallu joom galle mum ɗum kayi foti ko toppitade joom galle mum no fewi ha wadda e mum no foti wadude e mum ni ha walla ɗum ha wawa darnude ligguey mum no yiiɗiri ni ɗum tagui noon debbo kam mi sikku so faami holto yiiɗi yettade so faami ko yiiɗi ko hebde foof sa waɗa dépendre tan e gandanɗa hoore mum kañum ko yiiɗi to yiiɗi yettade ɗo ɗum tahi noon debbo so andi fandare mum tan weeli yettade so dañi kadi gorko wadda e mum communiqué correctement tawa gorko mum ne walla ɗum ɓeɗon rewɓe ne kewi dal wadde réussir par ce que jiiɗa foof ko volonté ko jiiɗa aussi foof ko communication hol hen rewɓe ne mbawi jeytade hoore mumen to banggue faggudu joni joni mi haali ɗum mbimi ɗum foof sa ɗacani volonté debbo o par ce que neɗɗo kala ko gollanɗa a waɗat hen fullama e fayida ma so yonti hunde aɗa yiiɗi ɗum aɗa waɗi ɗum e ɓeerde ma ene jaranma hunde fo a toppitoto dakhte entreprise aɗa foti wadde dissocié entre la famille et entreprise entreprise aussi aɗa foti <hesitation> dañde hebloji gandanɗa wallatma ha mbawa mettre en place entreprise dakhte entreprise aɗa foti andude an ko saɗa yeeya ko jeeyatako taw aɗa daña hen bénéfice walla a dañata hen kadi entreprise ma saɗa waɗa ɗum kadi minen kam min ɓooyi liggidade rewɓe ko fate <hesitation> agriculture éleva élevage noon hokkata dammel neeha sa neehi ha mawni mbawa ɗum yeeyde dañca hen gartam kono so wonti kadi aɗa waɗa entreprise tan ko gandanɗa a weelama tan wadde mbiya mi waɗat ni tan a cacule ta tes coûts a calcule ta aussi ko nannuɗa mbaɗɗa hen investir sooda jaawdi cinquante mille a ƴewata frais ji ɗi gara ɗum yeytude jeeyaɗum baane gorko walla jeeytaɗum joom galle ma mbiya addu ujnunaje sappo tan andi ɗum déjà ne usta doole ɗum wonde entreprise kadi saɗa waɗa entreprise ko wawi wonde foof so wonti élevage so wonti hunde il faut d' abord ganda ko woni sohla e nder diwan ma ganda aussi saɗa yeeya saɗa waɗa hunde holto jogorɗa ɗum yeeyoyde ɗum foof joomum en ne keble hen ha ganda ha mbawa andude entreprise no mbaɗata ni holno mbaɗirata feere ha ɗum daaro holno mbaɗirata feere kadi ha ɗum fewa par ce que ɗum ɗon foof ko capacité ma an no mbaɗirta gestion ma korka ma kadi hunde foof poɗirtoɗa ko seesa seesa ha jaaya ganda entreprise ma mawni aɗa foti wadde employé d' autres personnes kadi d' autres personnes ɓe foof jomum en aɗa foti andinde ɗumen holko poti wadde holto poti hadde holno mbawi waɗirde feere an ko jeyatako ko liggotoɗa ko ha jiiya hen hoorema ha daña hen gartam ɗum dal ko ɓuuri hen hewde ko noon min ballata rewɓeɓe ha ɓuura ɗum andude par ce que a yiyat neɗɗo tan fond entreprise mum ko wawi wonde foof jaaha walla yiiyaɓe ne jeyratani wiya minne mbiɗa yeeya ɗum taw da comme genre poulet de chaire neeha guertoɗe ma a ala ti jeyoyɗa ɗum jooɗo guertoɗe gona ema nanna e frigo haɗe bonna joni ɗum wontinimama perte miwi saɗa nanna bande de poulet de chaire ma ko wawi wonde foof il faut an déjà gandanɗa an sa yeeyi sa neehi ha timmi quarant cinq jours exemple poulet de chaire aɗa andi to jogorɗa ɗum yeeyoyde gandanɗa sa nawi tan sodete d' un seul coup ƴewa des relations de partenariat avec les hôtels walla gandanɗa joomum en super état en ne jeyta ene cohla client mumen ne gara ene sohla produit o donc andude client mum andude potentialité zone mum andude aussi so fuɗɗima yeyde holto wawi ɗum nawde anda aussi holɗum dal capacité jogui pour wadde mettre en place entreprise mum

Coumba Ba <noise> weeli hande aduna hande ɗo jareten ɗo debbo commerçante o de côté ganduɗa des produits locaux de côté ganduɗa <hesitation> habillement de côté hande ala foof to debbo ronki liggade même les fobéres y a des mois quarante mille mois trente mille woto neɗɗo wat néglisé ɗum ɗon ayiyat won rewɓe mbaɗa ɗum ɗum ɗon néglisé jaaha ene ene natoya e cuuɗi yo Allah excuse le terme ɗum ɗon fotani wonde debbo yo añ tan nangguede e suudu janandu yo añ tan fende yo añ jinde yo añ wadde ko fewani kono ko heddi ko ligguey wat diine haɗanima koɗe gueɗe tan diine haaɗi mbiyanmi neɗɗo noon ko diine haaɗi tinno reeno ko diine yamiri noon tinno wat tant que ligguiɗa ko pour wadde ñamminde ɓesgu ma gonde joom galle ma e sa famille e famille mum ko yeeso tan paaɗa donc noon gaare rewɓe dadoɗen daaro ɗen jonde natti hande ko darde tan wooɗi <crosstalk> piine Allah weeti ne wodi rewɓe wonɓe e aduna ɓe ha joni ɓe piinani ɓe cikkata sooɓe piini tan hokkam ko sodmi buuru rokkam ko soddmi sabunde rokkam ko jarumi jeerean so ɓooyi gorkoma yawete yo wot anne ko bawɗa wadde ko aɗa way tan no longal jaama ni non ça se fait pas gara piini